Omusajja eyeesibye akakookolo ku mimwa ne ku nnyindo atunudde eno.

Omwana yeetisse ebintu ku mutwe ebifaanana okuba engoye nga bisibiddwa mu kadeeya atambula alina n'obuzindaalo bw'oku matu bw'atadde mu bulago.

Ente ziri mu kibangirizi we ziriira omuddo era we zirundibwa. Zirina amayembe amawanvu ddala ate nga si nnyingi nnyo.

Omugga omunene gwetooloddwa ebibira n'omuddo ogwa kiragala obulungi ebusukkakkubo eri mmaaso gaayo waliyo ensozi.

Abaana babiri batambula nga beekutte ku kibegaabega. Omu ali mu ssweta emmyufu, omulala ali mu ssweta eya bbululu, bambadde empale enzirugavu. Mu maaso waliyo omuwala alina kye yeetisse naye atambula.

Abakyala n'omwana omu batambula, bayina bye beetisse ku mutwe, tebambadde ngatto! Oluguudo kwe batambulira lwa ttaka, lulabika lulimu n'obuyinja obutono.

Abazannyi balabika nga bali mu muzannyo era bagezaako okusikaŋŋana balabe nga batwala omupiira.

Abaana bali mu ngoye nkadde kadde basanyufu balaga nti basanyufu era bayina kye beetegereza ekibasanyudde.

Ekinyonyi kiri ku mazzi. Kirabika kinyumirwa! Kirina omumwa omuwanvu, kyeru ne bbulaaka, ekyeru n'ekiddugavu.

Akatale awatundibwa engoye ziwanikiddwa waggulu mulimu n'ensawo ate emabega w'akatale waliyo olusozi.

Abantu, abamu batudde, abalala bayimirira bayimiridde mu kifo ekirabika ng'ekikwafumu. Kuliko waliwo n'akapande.

Ekibangirizi kirabika bulungi naye nga wansi nnyanja ate mu maaso waliyo ebire waggulu eyo era enjuba ekubye ku mazzi ne gakyusa endabika.

Abasajja babiri bayimiridde mu lyato omu akutte omuggo omuwanvu agezaako ogusimba mu mazzi, ow'emabega naye ayimiridde mu lyato.

Omusajja n'omulenzi basomba amataffaali okupanga ttanuulu.

Omukono gw'omuntu kusibiddwako essaawa eri mu langi bbiri enzirugavu n'enjeru.

Ekifaananyi ky'omusajja ayambadde olugoye olulimu kkala emmyufu n'ezirugavu. Omusajja alabika ng'ayina gy'atunuulidde naye ng'alabika muvubuka.

Omusajja ayimiridde akebera essimu, abakyala abalala bali mu mwala, emmotoka etambula n'ekizimbe ekirala nakyo kirabiddwa.

Ebitoogo ebirabika obulungi. Ebimu bimulisizza. Ebirala bikyali bito.

Engege eri mu ngalo z'omusajja efaanana nga yaakaggyibwa mu mazzi.

Abantu bali mu lyato mu nnyanja omu awanise emikono balabika nga basanyufu eryato litambula era abamu tebambadde ngoye.

Obuyumba obuserekeddwa n'essubi, bwe tuyita ebyagi kutuuziddwa ku mayinja n'emiti. Waliwo enkoko enkongolaasi nga mmyufu.

Ekizimbe waggulu waakyo ewasemba walabika nga wali mu bbanga, waliyo n'ebire ebikutte obulungi mu kkala ya bbululu.

Ensolo eziyitibwa empologoma ziri mu muti waggulu. Zirabika ng'eziwummuddemu zonna awamu.

Ebisiige eby'ebifaananyi, adungu n'ebisiige by'abakyala basatu.

Abazinyi bali mu kuzina amazina agalabika nga ganyuma, bambadde bulungi mu ngeri ya nnono.

Ensolo y'omuttale eri mu kulya omuddo, erina ebyoya ebikulu ebimu bijagaladde. Emabega waayo waliyo ensiko.

Ebyagi ebiterekebwamu ebintu ebikunguddwa waliwo enkulukuku.

Ekibira ekikutte obulungi kiri ku lusozi, naye obuuyi obulala waliyo ensozi; ensozi zirimu n'ebikko.

Omwana omuto omulenzi ayambadde enkoofiira ya bbululu. Akutte ekyennyanja mu ngalo ali ku lubalama lw'ennyanja, ali n'omuntu omulala, emabega we waliyo omwami omulala ayambadde ttissaati eya kkala emmyufu.

Ensolo zaagala kulya embogo; zigenda zigigoberera.

Ekizimbe eky'emyaliriro egy'enjawulo kifaanana bulungi kya mategula waggulu ate kiyina n'ewasimba emmotoka.